Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi bame amadlodlongwana phandle bayadlala. Phakathi kwabo kukhona owesifazana okhanya ukuba nguye odlala labo loba obafundisayo.

Abantwana besikolo abancinyane bezinga eliphansi kakhulu abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi bangaphandle kwamaKilasi okukhanya ukuba kukhona abakusuphunayo loba abakudobhayo lapho okungabe kunceda mayelana lezempilakahle.

Abantwana abancane abangaba leminyaka engaphansi kwetshumi bahlezi phansi bale ngwalo phambi kwabo okutshengisa ukuthi bayabala . Phakathi kwabo kukhona omama ababili okungaba yibo ababafundisayo loba ababancedisayo kulokhu abakubalayo.

Abantwana abncinyane abangaba leminyaka engaphansi kweminyaka elitshumi, kuhlangene abafana kanye lamankazana bayazidlalela bezigqokele impahla zabo okutshengisa ukuba abakho esikolo basezindlini.

Abantwana abancinyane abezinga laphansi abaleminyaka engaphansi kwelitshumi bamile phakathi kwekilasi yabo bayabhala ngamachoko amhlophe edulwini omnyama okuntshengisela ukuthi yindawo abafundela kiyo

abantwana abancinyane abangaba ngabezinga elaphansi abe primary bamile phandle kwekilasi bagqoke ama uniform abo esikolo okungama khakhi phansi phezulu okulombala oluhlaza okwesibhakabhka

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi. Umduli wayi awupendwanga kupendwe amafasitela kanye lemnyango ngombala oluhlaza tshoko.

Abantwana abancinyane ababili phambi kwabo kukhona ikhompuyutha, eceleni kwabo ukhona omkhulu okhanya ukuba nguye obafundisayo kumbe bayenza izifundo zamakhompuyutha esikolo phakathi kwekilasi leyi.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga ephansi esithi yi primari sikhulu sibhaliwe ibizo laso eceleni kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba yini injongo yalesi sikolo.

ingaphandele yesikolo semfundo yezinga eliphansi esingathi ngabe primary phandle kukhona izihlahla ezimbili ezinkulu ezilamabala aluhlaza eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko

Abafundi bemfundo yezinga laphansi abe phuremari bayadlala ngaphandle kwama kilasi okutshengisa ukuba yisikhathi sabo sokuphumula kumbe esokudla .Bagqoke ama yunifomu bonke

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi kukhona umduli okhanyayo lapha owezitina ongapendwanga emdulwini lo kufakwe itshathi elilombala olithanga kwasekudwetshwa imifanekiso kilo.

Umduli wabafundi bezinga laphansi abephuremari. Eceleni komduli kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa. Emdulwini kukhona njalo umfanekiso womuntu ohlezi phakathi kwenqola esetshenziswa ngabantu abangenelisi ukuzihambela bodwa.

Abafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi ngabeprimary bayadlala endaweni zabo zokudlalela esikolo lapho ngumjingo. Phakathi kwabo ngemuva kulabantu ababili abangabantu abadala esingathi ngababalisi babo.

Abafundi kumfundo yezinga laphansi esingathi ngabe primary bagqoke amauniform bakhothamele isihlahla okukhanya ukuba baya sakhela ukuze sivekeleke singadliwa yizifuyo.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi. Phakathi kwekilasi le kukhona amabhakani amabili. Elinye libhaliwe inombolo, elinye libhaliwe amabala.

Abantwana abancane abaleminyaka engaba ngaphansi kwetshumi bagaxe izikhwama bakhanya beohakathi ekilasini. Ngemuva kwabo kukhona umduli okhanya ukuba yiwo abawusebenzisayo nxa babhalela befunda.

ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi yi primary kukhanya kulabafundi lapha abakhangele emdulini okuyikho ababhalelwa khona izinto okumele bezibhale nxa befunda

ingaphandle yekilasi yabafundi yezinga laphansi esingathi ngabe primary kukhona emdulini lapha izinto ezehlukeneyo ezigoqela isitubhu

Abafana asebekhulakhulile abahlezi phansi, okutshengisa ukuba basemfundweni yezinga yaphezulu. Phambi kwabo kukhona izingwalo okutshengisa ukuba kukhona abakudwebayo, yikho njalo abakufundelayo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabemakolitshini bagqoke izembatho zokuqeqetsha okukhanya ukuba kukhona izifundo akade bezenza asebeqeqetshe kizo yingakho besenze umcimbi lo.

abesilisa labesifazana okungaba ngabafundi bezinga laphezulu abe secondary kumbe abese makholitshini bahlezi phansi phambili kwabo kulengwalo okutshengisela ukuthi bayafunda

Abantwana besikolo abemfundo yezinga laphansi bagqoke impahla ezifananayo. Phakathi kwabo kukhona abatshengisa ukuba ngabezempilakahle abamileyo osokungabe bezobafundisa loba bezobayelapha umkhuhlane othize.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary bahlezi phansi phambi kwabo kukhona omileyo otshengisa ukuba nguye obafundisayo enika umzekeliso ngalo omileyo ongumfundi laye .

Ingaphandle yamakilasi abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yesecondary kukhona izihlahla ezilombala oluhlaza ezicecisileyo kanye lebhakane eceleni komduli elitshengisa ibizo lesikolo lesi.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu abesekhondari bagqoke impahla izilombala omhlophe phezulu bahlezi ematafuleni , eceleni kwabo kukhona ijojo omnyama Kanye lomduli okuyikho lapho ababhalelwa khona nxa befunda.

Isikolo sabafundi yemfundo yezinga laphezulu esingathi yi secondary ilegedi elimnyama eliceciswe ngokumhlophe, phezulu kwegedi kukhona ibhakane elikhulu elitshengisa ibizo lesikolo.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabeSecondary bahlezi phandle ezitulweni zabo. Ukhona phambili kwabo oyedwa okungabe kunguye obafundisayo loba onguye oyenza uhlelo lwakhe.

Abantwana besikolo abedlala phezulu esithi ngabesekhondari, bamile benza udwendwe okukhanya ukuthi basendaweni yabo lapha abahlanganela khona ukuze bathole imbiko eyehlukeneyo. Phambi kwabo kukhona owesiliza ogqoke isikipa esibomvu okukhanya ukuba kukhona abatshela ngakho.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu abe secondary kupendiwe nganxanye ngombala oluhlaza lezivalo zipendwe ngombala oluhlaza kanti ke sona asipendwanga .

Abafana asebe khulakhulile abangaba fundi bemfundo yazinga laphezulu, basekilasini yokufundela bagqoke impahla ezilombala ofananayo okumhlophe, kukhanya ukuba balalele lokhu abakufundiswayo.

Ngabemfundo yezinga laphansi esingathi ngabe Primary, bagqoke impahla ezifananayo, okungama uniform abo esikolo, okuluhlaza phezulu okwesibhakabhaka ngaphansi bagqoke okuyi khakhi.

Owesilisa ome eceleni komduli okukhanya ukuba kungabe kungumduli wesikolo. Yena ekhanya engumuntu olindayo lapha ngoba uthwele induku ugqoke leyunifomu yabantu abalindayo.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi yi secondary kukhona amakilasi amanenginengi phansi kule zimota ezipakileyo sokungaba zimota zimota zababalisi .

Ingaphandle yam... sikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu , (singathi yiprayimari), kukhona abafundi abame amadlodlongwane okungabe siyishathi sekhefu labo loba kukhona abade bekubukele.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu, kukhona abafundi abanye bayaphuma abanye bayangena, okutshengisa ukuba bangena esikolo. Kukhona njalo izimota eziphambanayo.

Abantwana besikolo abemfundo yezinga eliphezulu esingathi ngabe secondary bahlezi phansi bakhangele phambili bonke bathwele okungamaphetshana lamabhuku okutshengisa ukuba bayafunda okunye bayabhala khonokho okuncane abakuzwayo

Isikolo sabafundi bemfundo lezinga laphezulu esingathi ngabe Sekhondari, eceleni komduli kukhona imota emhlophe epakiweyo, kukhona njalo utshaniobuluhlaza tshoko obukucecisa. Isikolo lesi asipendwanga, kupendwe iminyango ngombala omnyama.

Ingaphandle yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu icecisiwe ngamaluba aluhlaza tshoko. Akupendwanga.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngeyesecondary kukhona amakilasi, egedini lapha kukhona isihlahla esihlanyeliweyo esikhulu esilamahlamvu alombala oluhlaza tshoko.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu, phakathi lapha kukhona imtshina eyehlukeneyo, etshengisa ukuba bafunda ngayo, befunda imisebenzi yezandla eyehlukeneyo, kukhona owesilisa omileyo njalo okutshengisa ukuba ngumabalisi wabo.

Ibhasi elikhulu elitshengisa ukuba ngelesikolo emnyango walo kukhona abantwana besikolo abenze udwendwe bangene phakathi bathwele izikhwama osokungaba ngabantwana abafunda khatshana okungabantwana bebhodingi.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi ngabesecondary bahlezi phansi bagqoke amayembe amhlophe lokwangaphansi okuyikhakhi okutshengisa ukuba kusesikolo lapha. Phambi kwabo kukhona abakubukeleyo okokufunda.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga eliphezulu esithi yiSekhondari. Kukhona amaluba agqagqele isikolo lesi kanye lotshani obuluhlaza tshoko obokucecisa.

Abantu besilisa labesifazane abagqoke impahla ezingumbala ofananayo okutshengisa ukuba basesikolo lapha. Sokungaba ngabafundi bemfundo yezinga laphezulu abeSekhondari. Phambi kwabo kukhona umtshina ofakiwe okutshengisa ukuba kulokunye abakufundiswayo.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi ngabe sekhondari kukhanya lapha yikilasi ehlala amabhuku abo okubala ukuze bazithuthukise esiyibiza ngokuthi yilayibhrari ngesilungu.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba kusekolitshini lapha .Eceleni kwe bhakane leli kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa Kanye lezihlahla ezilombala oluhlaza ezokucecisa .

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu kukhona amatafula lezitulo phezulu kwamatafula lawo kukhona izigwalo ezehlukeneyo kanye lomuntu othwele usiba olubomvu okhanya emaka izingwalo .

Yisiphithiphithi lapha okutshengisa okungabe sokungaba sesilindelweni samabhasi lapha kukhona abantu abalemihlobohlobo eminengi abanye bayathengisa abanye njalo bafuna ukugada ibhasi

Abafana lamankazana abemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary bamile phambi kwabo kukhona onguye okhuluma labo okutshengisela ukuba ngumbalisi wabo.

Ingaphadle yemakilasi yabafundi befundo yezinga laphezulu esecondary kukhona imota epakileyo amakilasi abo akapendwang kupendwe izivalo ngombala omnyama

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngeyesecondary phakathi lapha kupendwe ngombala omhlophe kukhona amatafula kanye ezitulo okuyikho abafunda behlezi kikho

Ikhabothi lamabhuku abafundi awokubhalela. Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabesecondary okukhanya ukuba iphakathi kwekilasi.

Ingaphandle yesikolo sabafundi yemfundo lezinga laphezulu esingathi yiyunivesithi kukhona utshani obuhle obuluhlaza tshoko obokucecisa yona ipendwe ngombala olithanga.

Izihlahla ezilombala oluhlaza tshoko ezinde kanye lamaluba abomvu zingaphandle kwesikolo sabafundi bemfundo lezinga laphezulu. Egedini lapha kukhona ibhakane.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu kakhulu esithi kuse university. Kukhona izitulo ezinamathele phansi eziqoqwe kuhle ezilombala obomvu phambili kukhona itafula elesitulo ekhanya ukuthi ngeyomqeqetshisi.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi yi yunivesithi, kulamatafula Kanye lezitulo okuyikho abafunda behlezi kuzo, emaceleni kulamakhabothi alezingwalo zokubala ukuze baqeqetshe.

Ibhakane elikhulu elikhuluma ngezikolo ezithengisa imithi kanye lezikolo eziyizo ezifundisa omongikazi kanye labodokotela. Eceleni kwebhakane leli kukhona owesilisa ohlezi ebhentshini.

Ingaphandle yeklasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu sengathi ngabafundi beyunivesithi. Ipendwe ngombala omhlophe. Eceleni kukhona amaluba amahle awokucecisa kanye lezihlahlana ezokucecisa

Owesilisa ophakathi kwendlu etshengisa ukuba yikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu abeyunivesithi kukhona amatafula lezitulo lapho yena phambi kwakhe kukhona ilaphithophu okukhanya ukuba ufunda ngayo.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esithi yiyunivesithi. Kuyakhiwe kuhle kwapendwa ngombala olithanga, kukhona eceleni izihlahla kanye lotshani bokucecisa.

Ikamela labafundi bemfundo yezinga laphezulu leyunivesithi elilembheda eyabe ibambene eyabantu ababili omunye ephansi omunye ephezulu. Kukhanya ukuba yikho lapho abalala khona.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu iuniversity silama kilasi apendwe ngombala olithanga amazenge apendwe ngombala obomvu phandle kulezihlahla ezinengi ezinhle eziluhlaza tshoko kanye lotshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

ingaphakazi yekilasi yabafundi yemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe university kukhona lapha amatafula kanye lezitulo phambili kukhona umduli omhlophe oyiwo ababhalela kiwo nxa befunda wona umduli upendwe ngombala olithanga

Ibhakani elikhulu elitshengisa ukuthi kukhona iUniversity enkulu eyeRwanda eholwa ngabantu abasonta isonto leRoma liyatshengisa ukuthi uhamba njani ukuze iyefika e university

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu kukhona umduli omhlophe oyiwo ababhalela kiwo nxa befunda olelembu lokucitsha eliluhlaza tshoko ekucineni komduli kukhona itafula.

Isikolo sabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yi yunivesithi sipendiwe amazenge aso ngombala obomvu sona sipendwe ngombala olithanga saqunywa ngombala omnyama phandle kukhona utshani bokucecisa obuluhlaza tshoko.

Owesilisa lowesifazana abamileyo phambili. Ngemuva kwabo kukhona ibhakane okutshengisa ukuba benza umkhankaso ohambisana lezempilakahle ezifundweni zabafundi bezinga laphezulu esingathi ngabase university.

Indawo ehlala abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabafundi beyunivesithi kukhona izigqoko ezikhanya zichayiwe. Amazenge azo apendwe ngombala obomvu.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi, bemfundo yezinga laphezulu. Esingathi yi university. Kukhona itafula, elilezitulo. Elipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phezu kwetafula, kukhona imitshina emincinyane, eyiyo abayisebenzisayo.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe University. Kukhona itafula elogwalo phezulu, kukhona indlu ekhanya ukuba yindlu encane elesink lezicathulo phansi.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu aluhlaza lezinye ezilamahlamvu abomvu zingasetshenziswa zingcitshi ezazi ukwenza imithi yesintu ukwelapha ikanti zisetshenziswe njalo njenge zihlahla zokucecisa .

Iphakathi yeclass yabafundi bezinga laphezulu esingathi yi university kukhona itafula kanye lezitulo ezilombala oluhlaza tshoko

Umuntu othwele igabha elikhanya ukuba lilolutho phakathi okungaba yisampuli okukhanya ukuba ufuna ukuhlola. Lo sengaba ngumfundi wezinga laphezulu esingathi ngoweyunivesithi.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi yi Yunivesithi. Kukhona abesilisa labesibafazana abahlezi phansi ezitulweni zabo okuyizo abafunda behlezi kizo.